poosti kuni dargunni darga massinanni yanara sonki mancinna suwi manci calla afanne kinnina wolu mannafe kaentinni fane kaenti alnoa dikke dargunni darga sonkanni yanara fannikkinni hakkoe noo gair tuameyo garinni massiine dargaille

isipoorti gobbate deerniiqo dagate baalante rasiissano tikkite kaentinni gobboommu deerno eoo wotoonnotikkite kaentinni mannahono kihiraancimmati mannimmati guuntira taaltiyo heeshsheeratti kaintinni xagga wo'mantella yannansa ronsite kaeentinni loossano looso

konfiraansubbano baalanti mare harumsannota ikkitanna daga baalanti gambate ka'neentini harunsitnno darga ikkanno gunirichino hambe ka'neentinni gantanta di ikkitino baalu manninku baalunku wossa'ne ka'neentini mare loosannowa konfiraansubbate yaadanti

harci'nanniyannara sa'mini jiilwala'ne ka'neetinnaani fitanfi gate coo'learcho di ikkenna waarco atinaanniti quwasi garre togoho coorommaakkiro kuni manchu gawajjamanno kennanni teende ka'neentinni buunxe ka'neenni coo'nanni rikkitehu daafira warco faarci'naanete buuxa asee

quchumu minna seekkate quchuma gashshitinonnoni lowo darga uyite la'anni coye ikkanno kuforkaatuno loworichi quchuma ikkeho daafira daaatotte baacho gangalatotte baacho ikkeho daafira babaxxeewiini dagginori baalunkuna ko daa atte kaintin lowo eoutano daafira quchumamo

quchumu mine mintanno runisinni mintara albaanni dancha egeenno dancha ogimma moolu manninni quchumu mine mintannonni baxxiti leeltinorekkite k'i quchumu keeraanchimma gartannore ikkitara hasiissanno ya

toonni layimmasaatira lamiro hiittooilamine amasino annisinasaabbeenna kuyi kuyi gareamakki garirissanni annekkiratto goto gorichohasitnni lamoottine ka'neentinni diloi ste n ka'neentinni horranni gariatiha

waa shiqinshannitatti dargono ikkolayinkimeeshsho waa hadhadhanno boombeenno co'iima ikkasiissannosa hatti boombeti giddoonni bakkalamakkiro way bayaikkiro lowo daga aana gawaajjo mannoanna shiqinshanno daafira konne uuxxine ka'neentinni gawaajjo gargarata hagaro

haellu widdaanna ishine woyim gejabbaanna ishine dohannoha fillikkinni saminaanfi gede worre hachiro lowo gawaajjo aara dandaanno yaati noo mannira ikko duisiise no mannira ikko hakkul jajju aanakko ishinu aana kisanna kaameelu misi aana gawaajjo hafi'rano daafira la'me ka'nen

harco farci'nanni yanna layishsha mittu manchi jajjiwanni mooraancho amaxxe kaentinni raare akkiro illete marre anfoonniakkiro hakkoye mooraancho ani toggo togo manchi'amaxxi raa'ranna illetenna oommo illaa buuxxeyine ka'neentinni harco farci'ne ka'neentinni kullanni hayyoote

immate qoosso aera uyineeti agaadhannineakkiru mannimate qoossote uyinoonnihu manchu misironsere kainti qalaqamunni maganuwiinna firnicoo daafira konne maganuwiinna firnata garunnransi're kaintini seerunni yannasine garunnrnsi're garunni uneesi bikkinnya ronsi're kaentinni gudasiisse

hari kanni giiratte dano gatate buuxa hasiissannosihu daggoomo hyato daggoom baalunku giirate danoonni magari fula hasiissannonsaro buuxxo yaikkiro ushu coyiinni gatattekko giiratte danno innexe yoortidhe kaentinnikkeho deerramarattite ka'entinni giiraatinni lowore gawaajji taanke taate hedde looasi

jirate dano lowo danooti yaatotinni dano kalaqqanno mannu lubbaani lowo jatto kalaqqanno wolowo qarra galaqanno daawira tenne girate dalo qorophotenni tini giira ka'waikkiro ninke goddaassanyi ooso goddaassanani ka'neentinni assaase

han barra borreessanno haafa yiinee mancho di ikkinona humisira egenno noosihunna konne lamate barra lae kaentini kuyi kuyi barri ilamineweelichee kaentinni buuate dandoo noosi manchootu borreesse woranno kbidaafira illachaan tunge la'ne ka'nentinni borreessinanni akkasiissa

konne darga danchu garinni qulleensa coiima saanga yakkiro wayi dargi coiba'yaakkiro dagate heeshshino hakkaage reyoote beera lafi migawaajjo teeletanno daabira konne dagate deerrinni coiima garre ka'neentinni hiillishi haasiiss

farcixaanniyaana afinokki mannira halaalunni kuri kuri chogookkileikki tokko gari ikkitino kurchi togoo ikkininni ka'neentinnanfoommoricho ikkinoricho la'noommoricho macciishshinoommoricho afeyookki irra kullanninna afiyo mannira kulle ka'neentini buuxisiinsayado

fayyimmati mine loossanno loosaasine dottorra calla ikkitukkinni lowu dhibba darte ka'entinni fufishate aqime noonsarenna dandeyo noonsare ikite kaentini owaante uutannore kaajjishi ka'entini loosse yanna goxxukkinni yannan saote loossano

hayyimmate miliyileemoti lowo dhibbara lowo jatto iillitino mannira howantoonani darga ikkasinninna dhibbinsanni fulte ka'enti daga baalantinni heeshshite hedhanno gara woyimmi godda antinowinni goddaatinsanni fultanno bayacho

quchumu mineeti yineemmohu quchummatewinni baxxiyo minekke quchumu rosiminekke kaeentinni lowo owaante egeenno boyirsidhe wo'maanti dirra wo'mante ana rosayyano rosiisaano dancha guma lossanno gedassite kaeentinni amaalte ka'eentinni horonsidhanno dooo

tene mannimate qooso manchu haku tene qossosi qorrophoteni agadhannota ikkitina qoorrophanna lowo yanna horo ikkitanota mannimate ikkitino dafira hooronsiranno yaanara umoosi la'e ka'e yaanasi qorrophe ka'e hooronsra hassisano.

tenne qoossoya baala onoonni takkitehu daafira mannu uunota di ikkitino mannu haa'raatinno di ikkitinonna kalaqamunni kainni manchoh misira onoonni takkitehu daafira baalunkunni garunni seerissi jilbisi noronsira ikko jammake essonni gumaammonni ikkanno dano

hospitaalinni yinannirichi lowo egenno noonsari dandoo noonsari gumunni gumaamma ikittinori egennotenni boweertinori dandootenni bowertinomannooto gamba itinowa ikkanna hakkurno lowo'owaante mareyo mannira dhibbunni fushshate kaa'lo hassitannore ikkae

alaki dano garqarrannihu mulla gede dikki giirate danono kalaqantanno hedeweelcho ikkittiho daafira umonni balante ka'nyentinni giiratini ka'unkinih nafotenni qure korricho siekki hasiissanno qure korricho giirate danoyinni gargaranno nyaatta qolle hedanna buuxa hasiissa

konne bude arrisannokki manchoeraturo birruu ikko babbaxxeho garni barru ikkummnno loxadae gedaste kaentinni daganna daggoommu gamlate kaentinni amaalante kkoe manchoo qorichishsheenna mancha kugguma konne bude agadhe kaentinni yannasi xaga

farcoommo moddo nookkita ikkasiissannu l'noondicho togo yannu barafoommo togo darga togoricho loosino woy mooraancho maandeakkiro lamu mooraanchi mereero kalaqantehu kipho lewelchi jajja tee tee yannara adhoo moheeka intini mooraancho albaafarcinoniho

sipoorti gobbatenna gobboommu deerin lowoeo ootannota ikkitanno mulla gedassini ka'nentinni la'nanta di ikkitinonna gobbate deerrikko gobboommu deerin lowoe o buteenna daga foolishshishe ka'entinni mootummateno lowoeo ootannota ikkitenu daafira wo'munkunni hajottu bikainti